Kino kinhonhi kya ku maadhi ekirina obusozi obuvuba ebyenhandha okuva mu maadhi nga kirya byenhandha, nga ekyenhandha ekyo kiri mu munhwa gwakyo okulaga nti kiidha ku maadhi kuno okweloleraku ku biri mu maadhi.

Omukyaala mweru nga agyiire okugula ku bibala mu katale olwokuba sente edhe byokulya bino dhiteleibwawo obupande bwebaditimbaku okuva kumudaala ogusooka okutuuka ku gusembayo nga ghaliwo omuthungwa ghabawo watermelon obutungulu nebindhi , nga akaana kali londa omuthungwa okugupakinga oguta mukaveera

Ekifo kinho kidhwiremu obusozi nga mu makatikati ag'obusozi bunho mulimu ennhandha. Ennhandha eno nga amaadhi gesolonkeza agho okuva ku gano, ku gino emiti emingi egyetoloirwagho egyituyambaku okola amaadhi ago. Nga ghaligho n'ennhimiro edh'abantu n'amayumba ganho gebasulamu okugya okuba mu nnhimiro dhaibwe, okulima nh'ofunha ebibabezagho.

Kati abasaadha bano bakolera mu kifo kyebokyeramu ebyuma. Ekintu kyebasingira ilara okola n'okwokya endhigi. Mbona olwigi oluba ku nnhumba endala, n'olunhenhe. Abasaadha bali musanvu abali mu kifo kino, nga asokelailara mu maiso ayemeleire nga alingilira bainhe. Bali mu kifo ekyesuliliire ekikaire, ekitali mu kibuga